Mwana weshe uripadera pemakore mashanu une zuwa rakwe raanozwi aende koiswe pachikero uye zuwa rakwe rekuenda kobairirwa izvi zvinoitirwe kuti vana vadziirirwe kubva kuzvirwere.

Madhokodheya anobatira pamwe chete kana eirapa muntu kana kusanganisa mishonga inoporesa antu dhokodheya aiti angori oga piyani vanotodetserana voungana veinasa kuongorora mushonga esati yaenda kuvantu.

Munguva yekovidhi 19, vamiririri vebazi rezveurano vaiuya muntaraunda dzatinogara kuti vatipfapfaidzirewo panenge pashaikira muntu kuti vanenge vasara vasazobatirawo chirwere cheKovodhi 19, vaizvipfapfaidzawo pachavo vasati vatange basa iri.

Madhokodheya vanonasawo kupfekedzana zvakanaka kana veida kuenda kodetsera muntu unenge abatwa nezvirwere zvakadai nge kovhidhi nainitini. Izvi zvinoita kuti vaderetse ndufu muantu.

Ririwo zuva rinokarakadza madhokodheya zuva rekuzvichenesa muntu Eigeza nyara dzake Vabtu vanodzidziswawo kuti nyara dzinogezasei uye muntu unokona kushandisa chi kana eida kugeza nyara.

Kana muntu achinge arashikirwa noupenyu kubudikidza ngezvirwere zvakadai ne COVID-19 variyo vakazviita ticha madhokodheya vakauya vomuwurudza zvakanaka uye vanosiya vapfapfaidza mishonga kuita kuti vanosara vasazobatira chirwere che COVID-19 chakona

Mushure mekunge muntu arasikirwa ngeupenyu nezvirwere zvakasiyana-siyana, zvingange zvakadai nebesha mupengo. Vanomiririra nezvehutano vanouya vomurudza muntu iyeye kubvisa pedyo nevamweni vangazobatira.

Muntu kana eiguma pachibhedhlera unoone dhokodheya unomuningira kuti muntu uyu ropa rakwe riri kutamba tamba zvakanaka ere uye muntu uyu urikupisha mwiri zvakadii.

Madhokodheya anozvidzivirira kubva mukubata zvirwere zvakasiyana-siyana, zvimweni zvakona zvakadai nezvirwere zvakaita sebesha-mupengo uye zvimweni zvakona zvakadai nezvirwere zvakadai nemalaria.

Variyo vantu vanodzimbikana nemiri zvekuti miri unosvike pakuoma. Muntu vakadai unodewo madhokodheya unomuchengetedza, uye unomudzoreredza kuti muntu iyeye asarasikirwe ndeupenyu. Madhokodheya anovo zuwa raanokarakadza vantu vakadaro.

Zviriyo zvirongwa zvinoiswa nemadhokodheya, kuti vantu vawane kuwanawo mvura yakachena. Madhokodheya anobatanawo ne amweni anoshanda kunze kwenyika.

Madhokodhera anobaitawo antu anorwara kuitira kuti vaderedze zvirwere zvakadai nebesha mupengo, zvirwere izvi zvinogona kuita kuti muntu arasikirwe nehupenyu.

Madhokoteya anoungana kuzorapa muntu unenge arwara muntu unode kuningirwa veishandisa michini yechiyungu naizvozvo zviro zvakadai zvinode kuti vange veinasa kuongorora pamwe chete kuitira kuderedza kurasikirwa neupenyu mumuntu .

Ariyo mabato akadai neWorld Vision anoemera kuti ange eikurudzirawo vana kuti vakure neutano wakanaka. Mukuita izvi World Vision inoisirawo vana zvekushandisa kuti ange eikwanisa kugeze nyara.

Vanoona nezveutano vanoshandisawo nthubo dzekuvhare uso hwawo kuita kuzvidzivirira kubve kuzvirwere zvingadai zveizotapukira pavari vanodxokawo nhumbi dzinovachengetedza dzavanopuwe ikweyo kuzvipatara.

Zvinodakadza yampho kuona madhokodheya enyika dzakasiyana siyana amweni akona atema amweni akona ayungu vleibatana pamwechete kuti ange eidetsere antu anorwara.

Mitombo yese inonasirwa kunze kwenyika pane pavanoigadzika vasati vaiunza kunyika dzakadai ngeZimbabwe. Madhogodheya anoongorora mitombo iyi isati yauya.

Kana madhogodheya eiende muntaraunda kodetsera antu, vanoendawo nezvekushandisa zvakaite sezvekugeze nyara uye zvekuvhare miro nezvekudhloka. Vanewo pevanoisire zviro zvavo kuti vaone kurapa vantu zvakanaka.

Va miriri vezve utano vanewo nguva yavano sangana veimbo ise musoro pamwe chete neku onesana zvingade ku nasiridzwa pa utano we vantu neku nasiridza pama gariro evantu izvi zvino itirwa kuti vaone kuite musoro pamwe chete vei ita zviro zvinoita kuti upenyu hu enderere mberi.

Ariyo mabato akadai neUNICef, anokurudzira vana muzviro zvekuite utsanana zvakadai nekugeze nyara mabato akadai vanoisawo migodhi kuvanhu uye vanodetsera vana kuti vakone kuzviitira utsanana pachavo.

Muntu weshe unotenderwa kuti kana eyinga ayenda pachipatara, anyorese zina rakwe, kwanobva , uye mishonga ya apuwa pachipatara po, kuyitire kuti vanopawo zvibhedhlera mitombo, vakone kuzowone kuti mitomboyo yakadetsera vanani pangaguma pachibhedhlera po.

Muntu weshe une kodzero yekuwana mvura nekuti mvura chiro chakakosha. Panoiswe mvura nevamiririri vehurumende vakamirira zveutano, vanosiyawo chikwangwani chinoratidza kuti ndovakaisa mvura yakhona.

Madhokodheya edu echikadzi vano tenderwawo kuema kumberi kwe antu kudhaya vaisa tenderwa kuti antu kadzi ange eyimirawo pamberi pe antu rume eyi bhuyawo gwinyiso tinozvi bonga yambo ngekuti vo tenderwa mazuva anaya.

Mwana weshe unekodzero yekuwane mvura yakachena uye kodzero yekuti mwana umwe naumwe akone kuzvigeze nyara nemuiri wakezvakanaka ariyo mapato nehurumende anoto hamba mundaraunda dzatinogara eidzidzisa vana panezvese izvozvo

Ana adodori anotatichavo pamusoro pekugeze nyara zvakanaka vanodzidziswavo neakuru kuite kuti vanase kukona nekuti vega havanga zvikoni, uye voga vanokona kusirira tsvina munyara dzavo.

Vantukadzi vanoonekwa muntaraunda seantu anoita mabasa epamuzi. Vanoendawo koochere mvura, vamweni vakhona vanotwara ana avo voende navo, nekuti vanotya kuti vana vakasara, vanokwanise kusangana nedambudziko vari vega.

Muzvibhedhlera dzimweni dzenguva madhogodheya anotosanganawo eimbobhuyawo zvirikunetsawo kweanenge eibata ari nekuti avasi veshe vanoona nezvekudetserera ana, avasi veshe vanoona nezvekudetsera antu akuru, sakei veizosangana kuti vamboise misoro pamwechete veisanganisanawo pfungwa dzavo dzevanenge veifunga nezvekuti vanasiridze.

Dziriyowo njira dzekushwndise kutore mvura kuti vantu vakone kugeza nyara nekuzvidziirira kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana vamweni vakona vanoshandisa mvura inobve muzvidumbu, vamweni vakona vanoshandisa inobve murwizi.

Dziriyowo njira dzekugeze nadzo nyara dzekuti muntu unochingidzire mvura yeibve muchidumbu, idzi njira dzakaiswa munguwa yedutu mupengo kuderedza utachiwana kuti utapukire kumuntu nemuntu.

Zvinodakadza yaambo kana kuti vantu vechikadzi veibatikiravo, uye veipuvavo mabasa muzviro zvinechekuita neutano hweantu. Kudhaya mabasa ainge ari eanturume, antukadzi aigara kanyi eishandire vana.

Madhokodheya echikadzi anokurudzirwa kupfeka wo nhumbi dzinovharawo miri yawo kuitire kuti vanorwara vaya vasazoone nyama dzemudhokemudhokodheya uyu.

Vantu vari kurei, vanokurudzirwa kuende kuchipatara, apo neapo veindoningirwa, kuti utano hwavo hwakamira zvakadini. Izvi zvinoitwa pajikerere, uye azvibhadhariswi.

Kuchengetedza panobude mvura dzedu chiro chakanaka yaamho, kubva kuana adodori kusvika kuanhu akuru veshe vanokurudzirwe kuchengetedza panobude mvura dzedu nekuti kunyanyanya kunzvimbo dzakadai nekumaruzevha mvura dzinonesa.

Madhokodheya edu anotorawo nguwa yekusangana nentaraunda veipurutana kukoshiwa hwekuti antu achengetedze utano hwawo vanonyanye kusangane nevanhu vechikuru veivatatichisa pamusoro pezve kurya zvakanaka.

Kana muntu akazvitakura unokurudzirwa kuende kuchipatara kuti unoningirwa nemadhokodheya vanoise chavanoisa pandani pako kuti vazwe kuti mwana uri kufema zvakanaka ere.

Iriyowo michina inoshandiswa nemadhokodheya yakadai nemichina inochengetedza mweya wekufema dzimweni dzenguwa muntu unotosvike pachipatara eitadza kunase kufema zvakanaka muntu wakadaro unode kube detseredzwa kuti afemewo eishandisa muchini iyi.

Muzvibhedhlera kana mubereki einga abva kobereka mwana wake unokurudzirwa kuzokotoka ngekuti umwe naumwe unopuwa zuwa raanouya eiputwe zvidzidzo zvekukona kuchengetedza ana zvakanaka dzimweni dzenguwa vanosangana vakawanda pazuwa iroro.

Antukadzi vanoendawo kuchibhedhlera kundoona madhokodheya kuti vaningire ana kuti ari kukure zvakanaka ere, uye antukadzi anokurudzirwa kuita izvi nguwa nenguwa.

Vana vadodori vanodzidziswawo kuti nyara dzinogezwawo zvakadini kuti waziwe kuti kana wogeze nyara unogumira pari pakona pane kuti munhu apedzisira orashe rashe mvura isina chainodetsera.

Variyowo vanotidzidzisa munharaunda Kunyanyanyanya vana vadodori vasikana vechidiki vanodawo vechikuru vanovadzidzisawo nezvekuremeredzawo miviri yavo nekuzvichengetedza semwanasikana nekuti mazuwa anaya zvaipa kushaya anokuwandudzawo ruzivo.

Vana vari pashi pemakore mashanu vanewo zvirongwa zvakona zvinenge zveirwrerwa kuti varapwe Vanhu vakona vanosingurwa kuti vavape vanawo kuti vanodongeserwa mushonga vachisvika vachibairwa.

Muntu akanyanya kugara ariega zviyani anochiwanza pfungwa , chiro chakashata kushayawo shamari kana muvakidzani waunowirirana naye ,vantu vanokurudzirwa kuva nevantu vepedyo vaunoudzawo zvinovanesa.

Madhokodheya anoendawo koisa musoro pamwechete madhokodheya echikadzi nemadhokhodheya echirume vanotenderwa kuti vazvivhare mhiro dzavo veizvidziirira kubva kuzvirwere pavanenge veinesanapo.

Kunzvimbo dzakadai neRwanda, madhokodheya edu anopindawo muanthu ,eivadzidzisa zvakakoshera kugara munthu usina kubatikana mupfungwa, uye munthu usingabatikani nezvakawanda zvinoite kuti zvigozoka kanganisa utano hwako.

Madhodha anotendwa yaampho kana eibatikira muzviro zvekuteererawo zvine chekuita neurwere wepfungwa, nekuti vazhinji vakona ,vanoonekwa veitore zvinodhaka zvinozokanganise pfungwa dzavo pheya.

Madhokodheya edu akauyawo nepfungwa yekuti vanoitawo zuwa rekukurudzirawo vantu kuti vange veizvichengetedza kubva kuzvirwere zvakadai nechirwere chepfungwa. Vakaona kuti vantu vazhinji varikurwara nepfungwa nekushaya wekutoudzawo nhunha dzavo.

Variyo vantu vatokura asi vanohamba veibhuya vega uye variyowo vantu vatokura varikuhamba veirasike njere zvinodzimba yaambo nekuti zviro zvakadayi zvinokone kuderedzwa kana vantu veinge vaungana veibhuyirana zvinovanesa .

Kunewo vhiki rekukarakadza nharaunda rinocherechedzwa nemadhokodheya , avnozviita veibata nevantu vemunharaunda makona veidzidzisana kukosha kwakaita nharaunda uye kuchengetedza zvakanaka.

Muzvibhehlera zveshe vanotonyora pamusoro pega-gega panopfuura neantu kuti kwounoenda uku kunoitwa ngezvei. Zvinoitirwe kuti antu asazorashika nekuti zvibhehlera zvedu zvimweni zvakona zvikuru zvimweni zvakona zvodoodori.

Kune madhokodheya anoshandisawo michina yekunasa kuongorora chirwere chemuntu, izvi vanozviyita pedyo navo payine madhokodheya echidiki achiri kudzidzirawo.

Kazhinji kakona kana muntu einge aiswa kuzvibhedhlera arimwana mudodori madhokodheya anodana hama yako yepedyo kunyanyanya mubereki wake kuti ange aripo eiema naye .

Mabhedhlera inzvimbo dzinogara dzakachekererwa uye paine utsanana kuitira kuti arwere asazorumwa ngenyoka kana kuti arwere edu asazobatikana nezvimwe zvirwere zvinotapukira kubva muntaraunda.

Dziriyo movha dzinoshandiswa nemadhokodheya kutwara arwerere anenge avadzimbikana muviri veivaendesa kuzvipatara zvikuru dzimweni dzenguwa movha idzi dzinoshandiswa kuenda kotora muntu anenge eirwara Ari kuretu.

Madhokodheya anopinda mundaraunda eiongororawo utano weantu izvi zvoitawo kuti vanogara kure nezvibhehlera vakwanisewo kubetserwka zvakanaka vaponewo.

Dziriyoo nzvimbo nezvipatara zvinevakaemera kuti vange vachigarisana neantu pashi veibhuirana maererano neutano hwakanaka. Muntu unokurudzirwa kuti abhuye zvinomurya pakati pemoyo. Kuitira kuti asazobatwe nezvirwere zvepfungwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu , vane kwavanotengesera mitombo iyi nemwaanochengetera mitombo yakhona .Izvi zvinoitwa kuti vasasanganise mitombo irikude kubuda nemitombo irikupinda .

Ariyowo mabhuku akanyorwawo zvine chekuita nezvemadhokodheya uye zvinodetsera pamuiri wemuntu mabhuku Aya anotenderwa kuti vana vechikora averengewo uye antu ekumatso anokonawo kushandisa.

Imweni mitombo yechiyungu inoiswe muchidumbu. Muchidumbu umwu munokonyiwa kuita kuti mutombo uyu uchengetedzwe zvakanaka, mitombo yakadai inotengeswawo kuzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Kana muntu ari dhokodheya zviya anooneka nenhumbi dzanenga akadhloka. Nhumbi idzi dzinooneka nekupfeka mabhatyi machena anoratidza kuti muntu uyu ndidhokodheya wakakwana.

Madhokodheya edu vanooruzivo rwakadai noruzivo rokunze kwenyika vakushandisawo michina yekuti vanoverenga veishanndisa veivandudzawo ruzivo rwawo, ruzivo urwu vanozorishandisawo kunesu vagari vemunharaunda dzavanogara vari.

Kana madhogodheya apedzisa kudzidziswa nezvekuve madhogodheya zvakona kuchikora. Vanozwi vabvume kuti vachange veibata vantu zvakanaka. Izvi zvinoitwa pamutemo kuti vagokone kuchengetedza utano vevantu.

World Health Organisation nderimwe bato raema ema mugore ra2020 veipa umboo hwezvainge zvaitika kunyika dzeshe veizoudza antu vainga vatidetsera kuti vakahambe zvakadini veibetsera anhu kupe mitombo yekudziirire Covid 19.

Kune zvirwere zvakadai nedhayabhitisi zvirwere izvi madhokoteya anohamba eyikurudzira vantu kuti vatore mishonga yavo zvakanaka. Madhokodheya anoopa pachena zvirongwa zvekuti antu akurukure nezvedhayabhitisi.

Ariyowo mamwa ezvirwere anohamba mumhepo asingaoneki nemeso naizvozvo madhokodheya edu anotikurudzira nezvezvirwere zvakadai kuti tigare takanasiridza tisangobatwa ngezvitwere zvakadai tisina chatinoziya.

Zviriyovo zvirwere zvinotenderere mumhepo zvimweni zvakona zvinobatsiravo nekuguma antu. Asi madhogodheya edu anoshandisavo zvaanoshandisa kuti aongorore kuti muntu uyu abatwe ngechirwere ichi ere. Kana abatwa nechirwere chakadaro vanonomurapa nemitombo inoenderana naye.

Besha mupengo recovid 19 rakauya mugore ra2009 besha mupengo iri raiuraya vantu madhokodheya akazouya nemitombo yechirungu yekuti vantu vadzivirire kubva kubesha mupengo iri.

Kuzvibhehlera kunonyanye kuonekera antukadzi kunyanya. Vanturume variyowon havo vanoende korapwa asi Kazhinji kakhona vantukadzi ndivo vanoenda neana. Vanoende pachavo uye vano tounganidzwa pavo vonase kurairwa vasati vapinda kuti vazoziya zvekuite mukati.

Munogare varwere kuchibhedhlera, vanovaisawo pedyo nepanopinde mweya wekufema wakanaka nekuti zvibhedhlera inzvimbo inosanganikwa vanhu vakasiyana siyana uye anorwara nezvakasiyana siyana.

Madhokodheya otoite chijairiro chekugara akavhare miro kubva zvauya COVID 19.Azhinji akhona akaona zvakakodzera kuti muntu unase kuzvidziirira kubva kuzvitachiwana zvakasiyanasiyana.

Zvibhehlera inzvimbo inonase kuzara muntu peyani, saka anhu vanopuwawo pekugara veiemera kuti vadetserwe .Vamweni vanoemerawo kuti vabhadhare mushona yaanenge eide kutenga kuti azvirape.

Zviriyo zvibhedhlera zvinenge zviri mundaraunda Zvibhedhlera izvi zvibhedhlera zvidodori zvisiri zvibhedhlera zvikuru zvibhedhlera izvi vantu vanotenderwa kuuya veirapwawo asi kana pane zvekuti muntu aendeswe kuzvibhedhlera zvikuru vanomuendesayo.

Madzimai anewo nguva yavanoendao kuchipatara chavo vega chekuti vaondoongororwa. Izvi zvinotenderwa ngekuti muntu weshe unofane kuziya paamire. Dzimweni dzenguva vanozi vaongororwe kuti avasi here pachirongwa cheHIV ne AIDS uye vazonoongororwa kuti avana ere zvirwere zvakadai ngezvirwere zvechibereko.

Muzvibhedhlera zvedu variyo vantu vanodzimbika nemakumbo vasingakoni kunyaso kuhambe Vega vanopiwawo zvekushandisa kuti vakonewo kuhamba zvakanaka sevamwe uye vasanzwe sevantu vari kurashirirwa mundaraunda.

Panodhibane madhokodheya eiise misoro pamwe chete vanotenderawo vanokwanisa kunyora pashi zvavanenge veibhuya nekuti zvakakosha kuti muntu kana ariyarwa zviyani agoningira kuti paibhuyiwa nezvei zviyani .

Vanoona nezveutano vanohamba nemadhokodheya, vanohambawo muzvikora uye munharaunda veidzidzisa vantu kuti vakone kuzvichengetedza neutano hwakanaka. Dzimweni dzenguva vanotopa vanhu zvekushandisa, zvekuvhare miro kuzvidzivirira kubva kudenda rakadai rebesha mupengo.

Ku zvibhedhlera ku nzvimbo dzekuti dzino zara antu uye vamweni vano kone kugara mutsara usineyi ne kwavari kuenda kude kuno rapwa sakee vantu veizo ratidzwa ne paka nyorwa kuzi vano rwara ne musoro vano fane kuenda njira iyi vano rwarawo ne mundani voendewo kuno garawo kwavo kuno enderana navo.

Nzvimbo dzakadai nezvipatara madhokodheya anewo kwavanotora kuti uku ndokunouya vaya vanenge vachide kudetserwa zvenguwa iyoyo vanenge veidzimbikana zvakanyanya nyanya vantu ava vanosanganisira vaya vanenge vapindana ne tsaona .

Dziriyo movha dzinoshandiswa nemadhokodheya edu kuzvipatara kuti vatware vandhu vanenge vadzimbikana nenyama movha idzi madhokodheya amweni anodzipuwa nemadhokodheya ekubanze kwenyika

Nzvimbo dzeshe dzakadai nemuzvibhedhlera vanokurudzira kuti pachibhedhlera apapo pange Paine pekurashira marara nekuti xhipatara chinhu chakakosha yambo kumadhokodheya.

Mibhedhu inoshandiswa muzvibhedhlera imweni yakhona ine zvekuhambisa nekuti umweni muntu anoda kuzobudiswa mechibhedhleracho veiendeswa mune chimweni. Sakei vanoita zviite nyore vanoisa zvekuhambisa.

Madhokodheya mazuwa anaya anoshandisawo mibhedhu inokone kukweiwa kana muntu akaatapo. Izvi zvakuitirwe kuti kana muntu eide kubudiswe mwaari eiiswe kumweni unokone kukweiwa nemadhokodheya zvakanaka.

Muzvibhedhlera vanoisawo pamadziro zvekuti antu anocherechedza aionawo zvikafu zvinotenderwa kuti munhu ange eirya uye zvaanofanira kuita kana ari pamuzi zviyani kuita kuti aswatanudzewo nyama dzake asangogare njee.

Vantu vanorwara ne chirwere che dhayabhitisi vane mitombo yavo yavano kurudzirwa kumwa vanewo michina yavano shandisa ku ongorora kuti dhayabhitisi yakona yaka kwira ere kana kuti yakadzaka.

Munozviziya ere kuti muntu achinge adzimbikana ngezino unokona kutora chijira chaanosungirira kubva kusoro rakwe eindobata nekuhuro unono kuvhara nenzee ngekuti zino rinobaarwadza.

Iriyo michina inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera. Inotoningira kuti munthu uyu, urikurwara zvakanyanye kusvika pari, uye vanoise imweni yacho vanoite yekupfekera panyara yemuntu wochinase kuwongorora.

Ariyowo mabasa emawoko anoitwa nendombi akadai nekunasira zviro zvekutsikira mumakumbo ,mbatya dzekupfeka nezvimweni zvekuisa mumhatso

Iriyoo michini inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera michini iyi inoshandiswa kutarisa kuti muntu ukudzimbikana ere ngebhiipii uyu mwiri wake ukupisha zvakadii.

Vamiriri vezveutano nemadhokodheya vanobatana pamwe chete veiongororawo mishonga yevanoshandisa .Vanewo ngumbo dzevanodhloka dzinoratidza kuti ava ngeve utano uye vanozvi remeredza nekuzvi chengetedza muutano zvakanaka.

Madhokodheya anoongororawo nyama dzevanhu vanenge vauya vachirwara. Munhu usikarwari unooneka ngenyama dzake dzakabatana asi anenge eirwara unoonekawo nenyama dzake dzakabooka booka.

Zvirongwa zvakadai nezve kuningire madziso zvinoitwa kuana adoodori, zveiitwazve kuantu akura. Madhogodheya ane zvirongwa zvakadai. Dzimweni dzenguva vanotoite mahala, hazvi bhadhariswi.

Madhokodheya anodhlokawo nhumbi dzekuzvidzivirira ,nhumbi idzi vanodzipiwa kuchipatara yona iyoyo kuitira kuti vasabatire zvirwere pavanenge veirapa andu. Vanovharawo madziso awo nemiro.

Zvinokona kuti dhokodheya wechirume arapaewo murwere anenge auya pachipatara Ari wechikadzi Vakadai vanobvumi rwawo kupinda mavo nopinda vari vaviri kuitira kuti dhokodheya akwanise kunyaso ongorora muntu wake zvakanaka.

Zviriyo zvirwere zvakadai ne BP vamweni vandu avato zii nezvazvo vamweni avatozi kuti zvino batira sei kana kuti zvinga rapwa sei asi ana mbuya utano ariyo ano emera kuti andu vaabetsere vaone kupona.

Iriyo mitombo ye chiyungu inoshandiswa pakuti antu anodzimbikana ne kufema neku tadze kunase kufema zvakanaka vakonewo kushandisa mitombo iyoyo mitombo iyi vanoise mu muromo woite yeku femera mweya imomo kuti muntu adetsereke.

Dziriyo njira dzakasiyana siyana dzinoongororwa nemadhokoteya kuti chirwere chemuntu urikudzimbikana ngemakumbo chaapari pakona .Njira idzi dzinosiyana dziri ina .

Vanturume vanowonekawo veyibatikira pazviro zvekuwongororwa wutano wawo. Izvi zvinodakadza yambo, nekuti varume vashomani vanotenda kuyenda kuchipatara kowongororwa.

Zviriyowo zvirwere zvinosanganisira kupinyiwa pamwiri. Muntu unokone kuende kuchipatara chiri pedyo kana kuchitoro chinotengeswe mitombo yechiyungu onasirirwe mushonga unoenderana nezvaarikuzwa.

Panotorwa madhokodheya ngazi veida kuningira kuti unorwara nei vanonyasa kupfeka munyara mawo zvekuti vazvidzivirire kuti vasabatana ngengazi iyoyo nekuti havazii kuti ine hutachiona wakadini.

Madhokodheya anoshandisawo michina inoongorora muchipfuwa chemuntu vazhinji vakona ndevaya vanonyanya kushandisa zvekubhema zvakadayi neforya. Forya inokuwadza peyani zvokuti muntu unogumisira wotadza kunasefema kudai.

Muzvibhedhlera vane mwavanopinda kuti vaningire vanenge vatorerwe ngazi vayani vagoongorora ngazi yakhona ngazi inenge yapedza kuongororwa ine mweinoiswawo mayo yega aisanganiswi nedzisati dzaongoroorwa nemadhokodheya.

Madhogodheya anonase kurongedza zviro zvavo zvakanaka. kana veinge vapedza kushandisa zvavanenge vashandisa. Vanozviisa mazvo zvega hazvisanganiswi nezvakachena, uye pavanenge veishandira pakona vanosungirwa kugara pakachena nguva dzeshe.

Michina imweni inoshandiswa ngemadhokodheya inoitwa ekuiswa pamagetsi, asi mazuwanaya magetsi anokona kunesa naizvozvo anokona kushandiswawo zuwa, zuva rinoita kuti basa rienderere mberi remuzvibhedhlera.

Iriyowo michini inoshandiswa nemadhokodheya mazuwa anaya inoshandiswa kunge veiise mitombo pachikero veiningire kuti mitombo yataisa iyi inoenderana ere nezera remuntu watinoda kunasiridza mutombo wonawo.

Ariyowo madhokodheya ane mwaanoswera ari, nekuchengetedza nekuongorora kuti michina yatorwa minganayi, uye yadzoserwa here panzvimbo payo.

Zvi bhehlera zvoga zvoga zvinewo michina yavano chengetera mitombo ye chiyungu mitombo iyi ino sise kugara iri pa nzvimbo yaka tondorera nekuti mitombo iyi inode kuzo bairirwa antu.

Mu nzvimbo dzino shandisira madhokodheya edu munewo mitsvairo yeku shandisa nekuti nzvimbo dzakadai dzode kugare dzakachena madhokodheya anewo paano chengetera mushonga yavo pano chengeterwa mushonga apa panofane kunge pei tonhorera.

Michina ino shandiswa ne madhokodheya inodawo kuti vange vei shandisa magetsi asi mazuva anaya kwane ku wandudzika kwe ruzivo amweni akona ano shandisawo zuva remene mene raka nasirawo michina ino kwanise kudhonze magetsi kuti madhokodheya ashandise.

Nzvimbo dzinogare mishonga yedu inzvimbo dzinosise kugara dzakachena. Madhokodheya anoisawo zvavashandisa mwazvo zvega. Zvisati zvashanda zvoenda mwazvo zvega uye madhokodheya edu anoda kuti nzvimbo dzawo dzigare dzeiwonekera.

Madhogodheya anokonavo dzimweni dzenguva kutore ngazi yemuntu vondoiningira kuti muntu uyu unechirwere chiri chanodzimbikana nacho. Kutore ngazi kwakanaka yaambo nekuti vanobaone parikubva chirwere chakona.

Madhokodheya ano tenderwa ku batawo michina ye chiyungu inenge ya uya pa chipatara ya anode kuzo shandisa michina iyi ino dhura kwe ano tengerwa michina iyi dzimweni dze nguva ku nzvimbo dzi sinawo zvikwanisiro madhokodheya echiyungu ano apa.

Antu anokurudzirwa kuti kana einge apedze kushandisa chimbuzi ageze nyara. Izvi vanozviita veishandisa mishonga yakakodzera kuti nyara dzavo dzinyase kuchena yaambo.

Kana paine chirwere chinenge chatekeshera munharaunda cheibata ano adodori madhogodheya anounganawo eiongorora mwana iyeye pajekerere nekuti dzimweni dzenguva vanopinda munharaunda veingorora vana kuti vakuneseka nezvirwere zvipi zvakona.

Kumazvikora ana adodori anewo nguwa dzekuteedzera madhokodheya, izvi zvinoitirwe kuti vana vakure veizwawo kuda kuvawo madhokodheya nekuti chiro chakanaka, ngekuti madhokodheya aya anochengetedze utano hwevantu.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwa zvinge zviine ibhedha inoata antu arwere edu. Arwere afaniri kunge eiata pamubhedha akabatana, uye arwere haafaniri kuvata pamubhedha ari airi muntu unofanira kuva nemubhedha vake.

Mayamwisire akanaka emwana, ngeekuti muntu unosise kubate mwana wake nemazvo uye obatire zamu rakwe kuti mukaka unase kupinde mumukanwa memwana zvakanaka.

Zvakakosha yaambo kuti kana mai einge abereka mwana achiri kuchipatara, baba auye eione mwana wavo. Izvi zvinoitirwe kuti vagadzirise ukama pakati pababa nemwana achiri kuchipatara.

Madzimai vanenge vaine vana vadodori vanodzidziswa kuti mwana kana einge akaberekwa zviyani anofanira kusungwa zvakanaka kuti asawa ngekuti mwana wowo akawa anokwanisa kukuwara soro.

Madhokodheya anoshandisawo movha dzekuhambise paanenge eipinde munharaunda kuti abhuyirane neantu kukosha kwekuchengetedza utano wawo zvakanaka. Variyovo vanoshandise madhokodheya veibhuya navo, veinase kunwanana kuti vachengetedze utano.

Kana muntu ari muchipatara eirwara madhokodheya anomuisawo pamubhedhu wake wanowata ari ega uye vanobhuya naye akaata apapo. Pedyo naye vanoisawo mvura yekuti asazopererwa uye asazorwadzikana nepahuro kana oozwa nyota.

Zvakakosha yaambo kuti madzimai arikubve kobara. Atatichwe kana kudzidziswa nezvekukona kuchengetedza ana adodori. Ana adodori anode kufukidzirwa kuti agare eiidzirwa zvakanaka.

Mazuvano mitombo yechiyungu iriyo imweni inoite yekudonheserwa mukanwa. Imweni yakhona inodonheserwa mumiro. Vamweni vanoite yekumwa. Mitombo iyi inosiyana-siyana zvichienderana nezera remuntu.

Iriyo michina inoshandiswa ngevaya vanenge varine zvirwere zvakadai nezvemitezo. Michina iyi inoongorora kuti muntu une ere chiri kuchicha pamwiri wake, kana veimutwasanudza, veinase kuongorora mabhonzo akwe.

Anhurume vanosimbisawo miri yavo ngekuende koomurudzawo simbi kuitire kuti nyama dzawo dzakadayi ngezvipfuva zvinge zvisingazoneseki kunyanya nyanya pavanokotsora payani vange vari vantu vakasimba.

Madhogodheya edu, vanoshandisawo naiti dzevanoshandisa kana veide kubairira muntu mutombo uye vane yavanoisa mitombo inohambise mvura inopinde mumwiri wemuntu.

Madhokodheya akaona zvakakodzera kuti vaisewo muchina yekutwarise mitombo kubva kune imweni nzvimbo kubvisa kune imweni nzvimbo kana vari muzvibhedhleya izvi zvinochengetedza utsanana pane kuti muntu atware mutombo nyaradzakwe

Kana muntu eyinge ayenda kuzvibhehlera zviyani eida kubairwei mitombo munyama yakwe vane michina yavanoshandisa yekuti vanokweyere mitombo uwowo vochikuise mwevanofana kunge veikubairisa namwo. Uye vanonasa kuwongorora kuti wakwana ere zvinoenderana nezvevanoda kukubaira.

Mugore ratwendi-twendi vantu vakashangana nebeshamupengo rekhovhidhi nainitini. Vazhinji vakaponera kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kwaitowanikwa zvekuvhare miro, kana muntu atadza kufema zviyani vaimudetsera.

kunevo vana vanoberekwa nguva yavo isati yakwana zviyani. Madhogodheya akaona kuti zvakakosha kuti vaisevo mibhedhu yekuti vana ava vanokwanise kuiswa pedyo naamai avo. Vombotore nguva vari muchibhedhlera veinase kuonekwa nekuongororwe zvakakanaka.

Iriyowo muchina inoshandiswa ngemadhokodheya inokweyawo mweya yekuti vakone kushandisa kuvantu vanonge veirasikirwa ngemweya muchina iyi inoshanda munguwa mwekuti muntu wabatwa ngeCOVID 19.

Kana munhukadzi akazvitakura payani anokurudzirwa kuti aendewo kuzvibhedhlera eindoongororwa mwana wake kuti uri kukura zvakanaka ere. Chiro chakanaka yaamho nekuti zvinoite kuti mwana asazosvodzwe.

Mibhedhu inoshandiswa nemadhokodheya muzvibhehleya inosiyanasiyana imweni yakona inokwanise kumurudzika nekuti amweni anhu anodzimbikana nemushana akaramba akanyanya kurariswe pashi kwenguva refu unodzimbikana kutowedzera marwadzo pamusoro peamweni

Michina ino shandiswa ne madhokodheya mu zvibhedhlera ino siyana siyana imweni yakona ngeye kuvheneke madziso imweni yakona vano shandisa kuvheneka mwiri we muntu kuti agoone kumu nyorera mushonga uno enderana naye.

Imweni michina yemadhokodheya inoite yekubairirwa kuti vakone kuishandisa kwakona. Michina yakadai michina inonasirwa kubanze kwenyika. Yakatikoshera yaambo nekuti tega uno uno, hatikwanisi kuinasira.

Imweni michina inoshandisa madhokodheya kana mwana einge apinda muchipara zviya arimwana asina kusvika mwedzi yake yakakwana inotoongorora kuti mwana uyu urikupisha muwiri ere uye mwana uyu urikukura zvakanaka ere maanenge akachengetedzwamwo.

Madhokodheya akaona zvakanaka kuti imweni michina yavanoshandisa vaise zvinohambisa kuitire kuti kana veida kubva nemitombo kunzvimbo imweni kuenda nayo kune imwe nzvimbo vanongohambisa.

Michina inoshandiswa nemadhokodheya imweni yacho vanoitekuongorora veishandise madziso avo kuti zviro zviuye pedyo pedyo nawo veinase kuona hutachiwana hungange huri mumuntu. Imweni yakona vanoiteku bayirira.

Mazuwaanya chingezi chakauya zvakanaka madhokodheya edu anokwanisao kuenda pamasai sai eichitsvakurudzo ruzivo kana einge asangana nematambudziko ezviro zvaasingazii kuitira kuti achengetedze utano hwevanthu.

Iriyowo michina inoshandiswa ngemadhokodheya yekuti muntu unokone kuisa pamazino ake inonyanye kushandiswa ngevaye vanemazino akabude kubanze kana asina kunase kubatane zvakanaka muchina iya yakanaka zvemene.

Iriyowo michina inoiswawo mirenje yekuti ihambiswe nayo nekuti michina iyi inenge yeirema naizvozvo madhokodheya anoona kuti vamurudze michina iyi zvinototore nguwa sakei veizoisa mirenje kuti zvikasire.

Kana muntu ayende ku chipatara zviyani ne mwana wakwe kuti mwana wake uno tariswe pa chikero kuti uno reme zvakadini vano shandisa zvee chimweni chi mushini chekuti mwana unozi ayeme wo ningira kuti mwana iyeye warebe zvakadini.

Madhokodheya edu akaona zvakakosha yaambo kutinasirawo shangu dzekuti tinonga teidxoka kana tichinge teidzimbikane nemirenje. Shangu udzi dzinodetserawo kana vaya vanodzimbikana nemabhonzo emumirenje yavo.

Muzvibhehlera munowanikwawo imweni michina inoshanda nemagetsi. Michina iyi inoite kuti kana muntu eirapwa zviyana vanonase kumuvheneka zvakana veione pavari kubata.

Michina yechirungu munguwa yecovid 19 yakaonzawo michina inoshandawo kuningira kuti muntu uri kupisha mwiri zvakadini Ari kure neumweni avagumisi pamwiri yemuntu.

Variyowo vanonasira mazino ekuti muntu kana asisina mazino mukanwa anopuwa mazuwa awawo ochopfekera kuita kuti zviite nyore kuchekererawo neoakubhuya nevamweni.

Madhokodheya akanasirawo michina yekushandisa kune vaya vasingakoni kuhamba vega vasina pekuzembera. Inoita kuti vakonewo kuhamba vasingawi nekuti kana muntu akawa kunowedzerazve marwadzo panyama yake.

Kana muntu aende kuchibhedhlera, madhokodheya anoshandisawo michina ine zvakade kuite kunge zvitsono kudai. Michina iyoyo inobva kunyika dzekubanze uye inotibetsera kuti tiponewo zvakanaka.

Muzvibhedhlera zvedu, madhogodheya anoshandisawo mibhedha inoshandiswe kuti muntu kana apinda muchipatara eirwara oradzikwa apapo kuti azoongororwa.

Madhokodheya anoshandiswo majekiseni amweni avanobaira pamushana pemuntu kana eirwara. Izvi hazvingoitwi njee asi zvinoitwa nadhogodheya wakazvifundira.

Iriyoyo michina inoshandiswa nemadhokodheya inobakombisa mukati memiiri memuntu, izvi madhokodheya anozviita anatse kuongorora parikubva chirwere chemuntu uye wanase kuparapa.

Michina inoshandiswa nemadhokodheya michina inosisa kugara yakachea nguwa dzese madhokodheya aunganiri muchina akawanda asi dhokodheya umwe na umwe anoshandisa muchina panguwa yanenge azi aushandise zvakakodzera.

Iriyowo michina ino shandiswa ne madhokodheya yakati nakira yambo michina iyi imweni yakona ndeye kuningira mukati me nzee kareko antu anga asina muchina yakadai asi tino bonga yambo nekuti yayo.

Mutombo yechiyungu inewo painogara iri. Michina yakona yavanoshandisa inewo makumbo ekuhambisa ndiwo naizvozvo vanokweya makumbo awawo veinopa munhu umwe ngaumwe mushonga wake unoenderana naye

Muchina inoshandiswa nemadhokhodheya unogara yakachena muchina iyi nekuti nguwa imweni murwere unongoguma asina anenge akazvitarisira izvezvi muchina inofana kugara yakatoemera kuti pachangosvika muntu unoda kudetserwa yotoshandiswa.

Madhokodheya akanasirawo michina yekuti muntu unokone kugarira kana eyidzimbikana zviyani. Munhu unokone kugarira apapo eirapwa nemadhokodheya zvekuite kuti haadzimbikani kana kurwadziwa.

Madhokodheya akanasirawo mitombo yekuti kana muntu asinga koni kubasa kufema zvakanaka kudai vanomupa kuti avhare miro akonewo kukweya mweya nekufema nawo.

Madhokodheya anewo michina yaanoshandisa kana munhu apinde muchipatara eirwara, michina iyi inoongororawo mafemere emuntu uye mahambire eropa rakwe zvinoite kuti madhokodheya anase kurape muntu eiona kuti muntu uchi neupenyu ere.

Nzvimbo dzakadayi ngezvibhedhlera vanewo zvavanoshandisa kuti antu anodzimbikana nemirenje vakonewo kuhamba zvakanaka nzvimbo idzi vanotengesawo mitombo yavanoshandisa kuti antu aderedze marwadzo.

Kana muntu echinge ayenda kizvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu, akanyorerwa mitombo yaanenge anyorerwa mitombo yonayo inozoiswe peinoiswa kuti vaone kuti varikupa muntu inoenderana nezera rako ere. Chikero ichi chakakosha yaambo kumadhokodheya.

Madhokodheya anoshandisawo zvakadai nenaiti uye madhokodheya anewo zvaanoise munzee eichiteerera kuti muntu uyu unorwara neyi uye ndingamurape sei.

Nzvimbo dzakadai ne zvibhedhlera madhokodheya ano nasira nzvimbo idzi uye dzino gare dzaka chena muntu umwe na umwe unonge une pake peku atira muntu umwe na umwe unonga une pake paka vharika kana achinge orapwa kuti uri pedyo naye usa one zviri kuitika.

Mitombo yechiyungu yekubaira inogare pakatonhorera. Kazhinji kakona muntu unokurudzirwa kuuya kuzobairwa achimangwanani kusati kwapisha kuitira kuti mitombo iyi inase kushande mumwiiri zvakanaka.

Imweni mitombo inonasirirwa ana woga . Imweni yakona inonasirirwa antu akuru . Mitombo yeantu akuru neye ana adodori inosiyana uye mupimo unotopiwa ana adodori wakatosiyana neweanhu akuru .

Iyowo mitombo yechiyungu yakanasirwa ine ruvara rwakasiyana siyana. Mitombo iyi inoita yekumwiwa nemvura kuti inase kudzaka ngepahuro yeipinda mundani.

Madhokodheya akaona zvakakodzera kuti vanonasirawo mitombo inomwiwa nevantu vanenge veyidanana vayani kuitira kuti nyamadzawo dzizwe ngazi yeyikasira kuhamba hamba zvinobetsera kuti rudo rwevantu rikasire kuvandudzika.

Iriyowo mitombo yakanasirwa kuderedza zvirwere zvakadai nebeshamupengo. Amweni anotokorera kunase kufema zvakanaka. Madhokodheya akaona zvakakodzera kuti vavanasirire mitombo yonayo yekukweyera nemumiro kuti miro dzawo dzifemewo zvakanaka.

Mitombo yekudedzera chikosoro paana adodori iriyowo inode kuteedzerwa kana muntu einge atengera mwana wake nekuti mapiro akona anosiyana nemapirwo anoitwa munhu mukuru azvikatodzani.

Iriyowo mitombo yaka nasirirwa ku mhuka aisingozipi mitombo yeshe nge antu imweni yakona ino kwanisa kupihwa mhuka dzakadai ne mombe kuti dzi raramewo.

Pamitombo inonasirwa nemadhokodheya yechiyungu iyana vanotonyorawo kuti uyu mushona uyu takauisa ere zvakadai neshuga uye unoshanda weikasira ere kana kuti unoti nonokerei.

Iriyoo mitombo ye chiyungu ino ite yeku mwiwa kune vaya vanenge vei bude mapundu kana kuti vanenge vei swinyiwa pa mwiri yavo kana veinge vagumana nezvimweni zviro vasika bvumirwi kana vasinga tenderani nazvo.

Mitombo yechiyungu ino detserawo vaya vanenge vei dhindikana ne soro kana vanozwe dzungu amweni akona ano detserawo vanenge veizwe mundani kuti vaporewo vakase vazwa zviri nani.

Iriyowo mitombo yaka nasirwa ne madhokodheya yekuti antu anokone kudzora ku hope kuti makanda awo aite zvakanaka nekuti variyowo vane makanda akato kwazharika zvei reva kuti ariyowo madhokodheya ano mirira izvo.

Variyovo vanodzimbikana nedhayabhitisi venevo mitombo yevo yavanoshandisa. Mitombo iyi inonasirwavo ngemadhogodheya vanonasira inoenderana nemuntu havangotipi muntu veshe shandisa vakafanana.

Mitombo yekumwa inonyase kukonywa muchidumbu kuitira kuti ichengetedzeke zvakanaka. Madhogodheya anozviita nekuti mishonga iyi haifanii kuiswa pajekerere kana panopinda zvipuka.

Madhokodheya yechimanje manje vonasirawo mitombo yekuti munhu akone kumwa kana einge akabatwa ngebeshamupengo zviyani uye vaye vanenge veirwadziwa ngepahuro vakwanise kuderedze chikosoro.

Kana dhokodheya eitore mitombo zviyani, eide kupe muntu unorwara, unonase kuuningira asati atora, ngekuti unokone kuzopa muntu mutombo usingaenderani naye, muntu akazorwara mberi kwazvo.

Iriyowo mitombo yekuti muntu akashandisa unokwanise kuzvirapa kubve kuzvirwere zvinobatirora kubva kune amweni antu, mitombo iyi inotengeswawo muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Iriyowo mitombo yechiyungu inoite ekuiswe muvchidumbu chinokonywa, chidumbu chakhona zvimweni zvidumbu zvinoita ekusvinira out mutombo ubude, mitombo yakanyanya kudai mitombo inoiswe paganda remunhu.

Mitombo mizhinji iniswe muchidumbu inoite yekupfanyirirwa kuti ibude. Kazhinji kakona ngeyekuisa panyama yemuntu vazhinji vakona vanenge vakatsva kana kuti vanenge vakabuda mapundu ayani. Ekuti muntu uyu havirirani nechiro chanenge agumana nacho.

Madhokodheya anonasirwo mushonga inoiswawo muzvidumbu muzvidumbu izvi zvinosiyana nekuti muntu anasirirwa mushonga iwoyo unode kuushandisa pane nyamabyakadini nekuti mudumbu iyi inowanze kunasirirwa vaye vanoda kunasira ga makanda awo.

Iriyowo mitombo inoshandiswa neantu anorwara neBhiipii. Mitombo iyi yakanasirirwa kuti vantu vaderedze chirwere cheBhiipii, vaone kupona.

Zviriyovo zviro zvinotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinopfekerwa neantu anodzimbikana nemabhonzo. Zvinodhura hazvo asi zvakanaka yaamho nekuti zvinoita kuti muntu azwe zvirinani.

Iriyowo mitombo yechiyungu inokwaniswawo kushandiswa ngemadhodha nentombi, zvinosiyana nekuti muntu enawo wanyorerwa mushongawo une nyama yakadini yekuhope.

Iriyowo mitombo yechiyungu, yakanasirwa kuti inge iri yeana adodori voga, mamwire akona anotosiyana neantu akuru, kunyanya-nyanya mawanziro akona, nekuti antu akuru neana adodori akasiyana.

Iriyowo mutombo yechiyungu initengeswe muzvitoro zvinotengesa mutombo yechiyungu. Iyi mitombo iyi inosanganisira mitombo inoderedza marwadzo mumwiri. Mutombo yakona inosiyana nezera remuntu unorwara nemarwadzo akhona.

Mitombo yechiyungu yakanaka nekuti iripowo inoshandiswa kuderedze pahuro panenge peirwadza kana munhu einge abata chikotsoro zviyani ,mitombo iyi yakadetsera akawanda nekuti azhinji akona aishandisawo ana zumbani.

Iriyowo mitombo inoshandiswa ngemadhokodheya. Imweni yakona yakanasirwa nemichini yechiyungu madhokodheya anopawo mitombo yakadai nemitombo yekupedza besha mupengo.

Mitombo yechiyungu inoiswawo pakanaka, peinogadzikwa apapo. Panokurudzirwa kunge madhokodheya eiongorora kuti panotonhorera ere, kuchengetedza kwemitombo zvakanaka, nekuti mitombo iyi inode kuzoshandiswa nevantu.

Kune mitombo yakanasirwa mitombo iyi ngeyechiyungu inoshandiswa nemadhokodheya. Uye vanonyorerawo vanorwara kuti vange veishandisa mitombo iyi kudontesera mumadziso anorwadza.

Mitombo yechiyungu inoiswe mweinogara. Mweinogara umu munokurudzirwa kuti munge mwakachena uye mitombo iyi imweni yakhona vanoite yekumwa veidzakisa ngemvura.

Mitombo yechiyungu yekubaira inosiyana siyana uye inosiyanawo kunyangwe nemaara akona anenge akanyorwa kuti iyi ndeyechakati iyi ndeyechakati zvakakosha kuti dhokodheya abaningirisa asati abairire muntu.

Mitombo yechiungu inoiswawo pakanaka kana vantu veide tenga munzvimbo dzinotengeserwe mitombo yechiungu ariyo matoro anotengesa mitombo yakadai uyu mitombo iyi inosiyana nekuti munhu anorwara nei.

Mitombo yechiyungu inoiswe mugaba rayo , rakanaka uye vanobainyora kuti mune mitombo minganayi mukatimo mukati makona munoiswe chipepa ,chekuratidza kuti muntu kuti azive inoshandiswa seii mushonga uyu.

Madhokodheya anewo imweni mishonga yaanoshandisa yechiyungu inoite yekupfantirirwa mumiro kuita kuderedzea zvirwere zvakadai nebesha mupengo.

Madhokodheya anonasirawo mitombo yechiungu yekumwa kana muntu eirwara nechikosoro mitombo iyi inotengeswa kuzvipatara.

Mitombo yechiyungu yemazuwa anaya yayo yekuti munhu unokawnise kushandisa kuti awedzere simba mumwiri wake mitombo iyi yakankira vaya vanomukira veirumba mangwanani kuti vasimbise mabhonzo awo.

Madhokodheya anotorao nguwa yavo einase kugare pashi nemunthu wauye kuchibhedhlera eirwara kuti vanase kukurukura naye zvaanozwa uye vamudetsere vamupe mitombo inoenderana nechirwere chakwe.

Vantu rume vanoto sanganikawo ne nguva yekumbo omerwa vanodawo weku bhuirana naye kuitira kuti vaderedze pfungwa dzanyanya ku fungisisa maningi zvakanaka nekuti zvino deredza chirwere che pfungwa.

Variyo antu anorwara nepfunga veidzimbikana nezviri zvakaitika karetu. Izvo zvinokanganisa makurire amuntu kunyanya-nyanya matauriro anozoita neamweni munharaunda.

Kunewo nzvimbo dzinogara vanhu vanodzimbikana nepfugwa nzvimbo idzi dzinobvumirwa kuti hama dzevarwere ava vauyewo veiwona hama dzawo kuti vasa surukirwa.

Vantu vakuru vanodzimbikana nemusoro kunyanya. Nguwa yakunengwe kweipisha iyani vanoda kuningirwawo neku puwa mvura apo nepapo kuti vasazo dzimbikana nemisoro iyi .

Antukadzi neana adoodori vanokurudzirwa kuuya veidhibanawo nemadhokodheya avo kuti ana aiswe pachikero nekuongororwawo kuti arikukura zvakanaka here.

Vana vanenge vabudirira mumakwikwi anenge eiitwe muzvikora ayani vanopuwawo zvinocherechedza kuti vana ava ndivo vakona. Izvi zvinoitwa nemadhodha uye ndombi dzinotenderwawo.

Madhokodheya anotorawo nguva yavo kune vabereki vanenge vachabva kubereka vayani kuti vanase kuva dzidzisa kuti mwana unobatwa zvakadini kuitira kuti vasazo donhese mwana pashi ngekuti mwana uno yamwiswa sei kuitira kuti mwana iyeye asazo kachidzwa.

Kana mubereki aenda nemwana vake kuchibhedhleya kuzoongororwa kuti uri kukure zvakanaka ere, uye urikurema zvakadini. Vanomuisa pekuti anoradzikwa ochiongororwa kuti arikurebavo ere zvakanaka.

Madhokodheya vanobashekerera kana vachirapa vana zviyani nekuti vanozviziva kuti vana vadodori vanovhunduka michina yavanenge veishandisa kunyanyanya michina inode kuzoiswe pamuviri wemwana mwana anoshaya kuti chachiini zvee chondoiswa .

Ana echikora anodzidziswawo zvechiyungu zvakadai nekuziya kuti mundu unoyerenga seyi uye chiyungu chinotangire kuri vana weshe wanotenderwa kuti vaziye zviro zvakadaro zvoo kuti chikora chienderere mberi.

Mibhedhu inoatire ana adoodori achangobve kuberekwa, kunyanyanyanya vaya vasati vanase kusvitsa mwedzi, yakatosiyana nemibhedhu inoatira antu akuru. Mibhedha yeana iyi inoiswawo zvekuti vanonasa kudziirwa, uye mubhedhu inoitawo kuti vana vanase kukura zvakanaka.

Kana mwana eibva kubarwa zviyani madhokodheya anonase kusunga guvhu rake zvakanaka nekuti paguvhu ndipo pane upenyu, mwana ari mundani ndipo paairya napo chikafu achiri mundani mwamai ake.

Madhokodheya edu akanaka yambo anewo zuwa ranogara pashi achikarakadza vantu vanirwarawo nechirwere chakaita seHIV and AIDS uyewo vanewo zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana.

Zvakakosha kudzidzisa ana adoko pamusoro pekuchengetedza nzvimbo dzavanenge veituwina vari dzakadai nemadhamu izvi zinoitirwa kuti vasabatwe nezvirwere zvakasiyana siyana zvinooneka mumvura .

Mu zvibhehlera muntu eyipinda unosise kuonawo zvakanasirwa zvino erengeka zvino kurudzirawo vantu achengetedze moyo yawo nekuti moyo yakakosha ariyo anoto rwarawo ne zvirwere zve moyo kana munhu aine moyo waka faranuka munhu iyeye unoraramawo makore akawanda.

Ariyowo mitombo yechiyungu inoshandiswa ngemadhokodheya kubaira ana kuti ange eidzirirwa muzvirwere zvingasimuka kubva mundaraunda dzatinogara ngekuti zvirwere zvnotapukira tapukira kunyanya nyanya kuvana vadodori.

Variyowo vana vanorwara kana vanobarwa nechirwere chekutsemukire muromo. Chirwere ichi chinosanganikwa nacho nevana vakasiyana-siyana. Hakusi kuremarapi, asi muntu unokone kunasirwa zvakanaka-naka nemadhogodheya.

Vadzidzisi vedu vevana vadodori vanobatikirawo panezviro zvakadai nemitambo inoitwa neana adodori izvi zvinoite kuti ana anzwewo kudakarira zviro zvakadaro nekuti ega angatambi ega zvakanaka.

Varikowo vana varikurarama nehurema vana vakadai vanopuwa zvekushandisa nevamiri nezvehutano izvibzvinoitabkuti vasabatikana kana kudzimikana zvakanyanya nekuti vanoda kushandisa midziyo yakadai.

Iriyowo michini yakanasirwa nemadhokodheya yekuti muntu unoradzikwe pamubhedhu onasa kuiswa muzvimuchinaro mwiri wake weshe wochinasa kuongororwa kuti uri kudzimbikana ngepari pakhona.

Muntu paanoenda kwadhokodheya paya, dhokodheya wacho unomubvisa zino aashandi arioga asi une anotomudetserawo ngekuti kubvisa muntu zino akudi muntu umwechete.

Madhokodheya anoonekwawo nendxoko dzavo dzavanodxoka. Dzimweni dzakona dzinosiyanawo ruvara, asi vamweni vanodxokawo mabhachi ekuchena. Mabhachi aya anopfekwa nemadhodha uye ndombi.

Variyowo vantu vanozivikanwa nemadziso vanopuwa magirazi ekuti vapfeke kuitira kuti vanasewinkyona zvakanaka amweni madhokodheya anotopfekawo magirazi awowo kuti vadetsere vantu veiona zvavanenge veida kuvapa.

Madhokodheya vanewo mwevanopinda kuti vakwanise kusanganise mishonga yakasiyana siyana zvinoite kuti mitombo igogadzirwa iine chinangwa cheinofanire kubetsera munyama yemuntu.

Madhokodheya emazuwa anaya, anoshandise michina yekuongorora chipfuwa chemuntu unenge weirwara. Umweni wakhona anokwanisa kushandisa masaisai kuti vanase kuongorora chaipo parikubve chirwere chemuntu.

Madhokodheya anewo michina yaanoshandisa pakutirapa. Michina iyi inonasirwawo ngemadhokoteya akafunda amweni akhona ari kubanze kwenyika. Madhokodheya ekubanze kwenyika anouyawo eibatana pamwe chete nemadhokodheya edu veidzidzisane kukosha kwemichina iyi.

Madhokodheya mazuwa anaya aakushandisawo masaisai kuti vakurudzire vantu kuti vauye veitengawo mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvinoitirwe kuti kunyanyanyanya vari kure vaya vasazosaririre kana kuti vasaitwe kunge vasiiwa pazvinhu zvakadai, vaziyewo zvitsva zviriyo.

Ariyowo madhokodheya anotodzxokawo magirazi. Madhokodheya anokuridzirawo vantu vechidiki kana vakuru kuti vange veiningirwa madziso avo kairi kana katatu pagore.

Kana dhokodheya eiongorora panorware muntu, unotenderwa kubhuya nemuntu onawo uye einyorawo pashi zvaanenge eibhuirwa kuzoitira kuti ange eiongorora kana anase kugarisika zviya kuti muntu uyu zvaano bhuya nezvandaona zvinoratidza kuti muntu unozwei.

Movha dzinoshandiswa nemadhokodheya kutwara arwere kana eingeapindana netsaona kana einge arwarire kure imovha dzakatouya dzakanasirwa kubve kwadzakatengwa dzine zveshe zvinoshandiswa zvinodiwa nemuntu kan einge orwara.

Madhokodheya anewo panounganawo munharaunda veitendera vantu venharaunda kuti ange eitaura nawo veionesana chakanakira kuchengetedza hwako muntu nekuchengetedza mwiri wako uye muntu kuti unozviita sei.

Kunoo madhogodheya echirume nemadhogodheya endombi. Izvi zvinoratidza kuti anturume neantukadzi eshe anotenderwa mumabasa akadai neezvidhogodheya.

Mitombo yechiyungu inode kugara panthu pasingapishi naizvozvo madhokodheya anoyiisawo panotontorera kuitire kuti kana ichinge yapuwa munthu izoshanda zvakanaka.

Mitombk yeshe inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu vanotoisa kapepa kanenge kakatonyorwa kuti muntu anase kuerenga asati ashandisa mutombo wakona nekuti mitombk yeshe ine zveinozokonzeresa kana munhu eyinga aimwa. Muntu afani kuzovhunduka kana eyinge asangana nezvakadai ngekutemwa nemusoro.

Nzvimbo dzinotengeserwa mitombo yechiyungu inzvimbo dzinonase kuonekera kazhinji kakhona vanodziisawo mumadhorobha kuitira kuti vanonga varikuretu nezvibhedhlera vanokwanisa kundotengawo mitombo yavo pedyo navo.

Iriyowo mitombo yechiyungu inorapawo vanorwadziwa nemundani. Variyo vanozwa kufufutirwa nevamweni vanochaya. Mitombo yakanasirirwa kuti vantu vaderedze marwadzo emundani.

Zviriyowo zvikora zvakanasirwa kuti vana vanoenda vasina kudzidziswa nezvehudhokodheya vaende kondotatichira vona avo kana variyo kwavanenge veitatichira vari vamweni vakona vanobhadharwabnekutinvanenge veida kudetserwa nevana.

Mitombo inogadzirwa nemadhogodheya inotengeswavo muzvibhedhlera. Dzimweni dzenguva vantu vanoende kuzvitoro zvinotengesa mutombo iyoyi. Zvitoro zvakadai zvitoro zvemadhogodheya zvavanotovhura kuitire kuti vantu vaonevo kuvana mishonga yavanoshandisa kuzvirapa.

Ndau dzinotengeserwe mutombo yechiyungu indau dzinosise kugare dzakachena nguwa dzeshe panofanire kugara pakaboorwa kwete kukonyiwa ngekuti anhu anouya nguwa nenguwa kotenga.

Dziripoo nzvimbo dzinotengeserwe mitombo yechiyungu Nzvimbo idzi dzimweni dzenguva dzinovanikwe pachibhedhlera dzimweni dzenguva dzinovanikwavo mumadhorobha atinohambira tiri. Kana kumaruzevha dziriyovo kumweni kwakona havanavo magetsi vanoshandisavo michina inodhonza magetsi kuti ange aripo. Ngekuti imwe mitombo inode kugara panotonhorera.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu vanonase kurongeta mitombo yawo zvakanaka vanoirongedza yeienderana nekuti iyi yode kushata ere kana kuti ichiro nemazuwa ere ekuti inge ichishandiswa avatengeseri vantu mitombo yode kushata.

Nzvimbo dzakadai nezvitoro zvino tengeserwa mitombo yechirungu kazhinji kakona dzinenge dziri mumadhorobha madhokodheya anokonawo kuisa zvitoro zvakadai kumaruzevha asi mitombo ino tengeswamo inoda muntu uine mari.

Dziripowo nzvimbo dzinorapirwe antu dzinoshandiswa ngemadhokodheya dzisiri zvipatara zvikuru kana zvibhedhlera zvikuru. Asi nzvimbo idzi ndedzekuti vantu vari kuretu nezvibhedhlera vaonewo kwekuponera.

Mitombo yechirungu kana iri mainogara iri muzvitoro zvinotengeswa mitombo yechirungu inogadzikwa pakanaka uye mitombo iyi inosiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu zvinosisa mitombo iyi painofanira kugara pakachena pakanaka mitombo iyi inorongedzwa painenge ichishandiswa ichinzi iyi ndeye chakati iyi ndeye chakati aingonzipi chero zvazvaita.

Imweni miti inotoshandiswa pakurapa nemadhokodheya echiantu miti yekuti inotosimwa pedyo nepamizi yeantu, miti iyi munhu unokone kuti eitopfurawo nenjira otokayawo onozvirape kumhatso .

Imweni mitombo inotengeswa muzvibhedhlera Ngeyekudzodzera kana einge atsva zviya inideredza marwadzo awo kuti muntu asanyanya kurwadziwa nemarwadzo ekutsva.

Vana vanokurudzirwa kuti vabairwe nguva nenguva nekuti vane mitombo yavo yavanopiwawo kunyanya nyanya avo vari pashi pemakore mashanu .Zvirongwa Izvi zvinoitwa mahala pasina mare inobviswa .

Amweni madhokodheya anasi kuchengetedza mitombo yavo yechiyungu anongoiite ekutsveta asi mitombo yakadai inode kuchengetedzwa nekuti painogara panofana kunge pakakosha yambo ngekuti utano wemuntu unoporeswawo ngemitombo iyoyi.

Mitombo ye chiyungu ino tengeswa mu zvitoro zvino tengese mitombo ye chiyungu inogara yakaiswe pakanaka pano tonhorera uye ino siyana siyana imweni yakona ngeye kumwa imweni yakona ngeye kubairira.

Nzvimbo dzinogare maphilizi ,kana nzvimbo dzinotengeserwe mitombo yechiyungu, dzinokurudzirwa kunge dziine panopinda napo mhepo, kuitira kuti mugare muine mweya wakanaka, kuitira kuti vachengetedze mitombo yechiyungu.

Kuzvikora zvinodzidzira madhokodheya vanotenderwa kuti vatatiche vakawanda kana kuti muntu ozviitira oga, izvi zvinoite kuti vaya vanenge vasikanasi kuzwisisa vabatane nevamwe veidetserwawo.

Nzvimbo dzinotengeserwa mitombo yechiyungu inzvimbo dzinosafanirwe dzakavhurwa dzisina kukonyiwa kuitira kuti umwe naumwe unode kutenga ange eikona kupinda peshe pakanenge pakavhurwa , mitombo iyi yechiyungu yakabatikoshera yamho

Panoende madhogodheya munharaunda veidzidzisa antu kukosha kwazvakaita kuzvichengetedza semuntu, uye kuzvibata zvakanaka nekunwa maphirizi ako zvakanaka anotenderavo ana adodori kuti anonga aripovo eizwavo, uye antu akuru eizwavo.

Paripo panosangane madhokodheya eikurukura kukosha kwazvakaita kuti antu agone kuchengetedza utano hwavo uye kuti vanovandudza sei ruzivo rwavo semadhokodheya vanosanganawo madhodha ngendombi .

Madhokodheya anobatanawo nevana vechikora vari kutatichawo zvehudhokodheya. Veipinda muntaraunda kuti vaonese vantu zvakakoshera kuchengetedza miri yawo zvakanaka uye kubata hutano wavo zvakanaka.

Mwaizviziya ere kuti dzimweni dzenguvwa madhokodheya paanoende ko ise musoro pamwe chete veionesana zviro zvingadai zveida kuchichwa muzvibhedhlera zvedu kana kunasiridzwa zviyana vanotoravo mukana wekubvunzane mubvunzo nekupingurana kuti zviro zviende mberi.

Kuchingidzirane mvura kana munhu eigeze nyara kwakakosha kuitire kuti asabatire tsvina kana apedze kugeze nyara dzake anokonawo kukuchingidzirawo wogezawi zvakanaka.

Madhokodheya vano nase ku ongorora nyara dze muntu mukati madzo kuti muntu uyu dzaka nyanya ku cheneruka ere kana kuti dzaka ite yeku svipira imweni yakona michini ya vano shandisa vanoto baira pa muntu mu nyaramwo kuti vatore ropa rakwe wochino ongorora.

Vanoona nezveutano vanoitavo mitambo yekuti antu ange eikurudzirwavo zvakanakira kuchengetedza utano, uye mitambo iyi antu akuru ano kurudzirwavo kuitamba kuita kuti aaraidzevo nyama dzavo akonevo kuzvi chengetedza.

Kana mubereki achinge auya nemwana wake kuzorapisa madhokodheya anokurudzira kuti mubereki iyeye abate mwana wake zvakanaka ivo veinasira mishonga vanase kumutsvakira unoenderana nechirwere chinozwa mwana wake.

Senharaunda zvakakosha kuti vantu vapote veisangana veiise misoro pamwe chete kuti vakone kuchengete nharaunda yavo zvakanaka hazvinei kuti vasangana semadhodha oga kana kuti vasangana sendombi dzoga kana kuti vasangana vakasanganiswa veshe vanotenderwa kutaura zviri pakati pemwoyo yavo

Pashe panoitwe mitambo yakadai nenhabvu ichitambwa nevechidiki, mitambo iyi vanopiwawo mikombe kune vanonga vachinge vakunda vayani uye vamweni vakhona vanokurudzirwawo kuzokundawo pamitambo inoteera.

Vandu rume ne vandu kadzi vanobatanawo veidzidzisana nevamweni kuti vandu vamwe chete vave nekubatana kumwe chete munharaunda yavo vakone kuchengetedza pavano gara uye vakone kudanana pachavo nekuzvi chengetedza pachavo.

Madhokodheya anokara kadzawo zuwa reantu anorwara ngechirwere che HIV and Aids . Vantu zvakadai vantu zvekuti muntaraunda kareko vaibatwa senhapwa.

Madhokodheya edu paano unganawo ne madhokodheya edzimwe nzvimbo vanobatana pamwe chete veidakara nekuise musoro pamwe chete kuite kuti utano pamwe chete kuitire kuti utano hwe vantu hu enderere mberi zvakanaka.

Madhodha anoonekawo mu nharaunda eyiuyawo nevanomirirawo nharaunda veionesawo vagari venharaunda kuti vazwe kudokwairawo zviro zvekuchengetedzwawo kwenharaunda yavo zvakanaka.

Ntombi dzinobatikirawo pazviro zvekuema veizwikawo izwi ravo veikurudzirawo kuchengetedzwa kwenharaunda yavo kana kuchengetedzwa kwemwiiri yemuntusikana zvakanaka.

MAdhokodheya anobairirawo naiti pazvikunwe kuti vatore ropa remuntu voriongorora pachirwere chanenge eirwara ndicho kuti vaone kumunyorera mushonga unoenderana nechirwere chakwe

Atova mapato hai anoongororavo vantu vanodzimbikana nezvirwere zvakadai nekenza. Mabato aya anevo zuva raanounganidza vantu vakadai. Veibhuya navo veivaumbiridza kuti vasange veifungisisa pamusiro pedenda iri.

Kugezera nyara nekutaticha nezvekugeze nyara chiro chakakosha kumuntu weshe azvinei kuti uri mwana mudodori kana kuti uri muntu mukuru magezere enyara anoda kudzidziswa munhu mumwe namumwe uye munhu umwe naumwe amakone.

Mitombo yechiyungu yakadai nemajekiseni inoshandiswa wo kubaira antu adodori kana antu akuru. Zvinosiyana nekuti muntu uwowo unozwa chirwere chiri. Uye muntu wakhona wakura zvakadini.

Madhokoteya kana eihamba mundaraunda eidzidzisa vantu ngezveutano zvingadai zviri zveana adodori kana zveantu akuru vanopawo nhumbi dzavanosiira kuti vantu vazooneke kuti ava vaibatana navo madhokoteya anorapa.

Munhukadzi weshe unofanire kunge eiziye mazuwa ake ekuende kunguwa uye kukona kuzvichengetedza mazuwa awawo kuti ange arimuntu anokone kuzvinasiridza zvinoonekera.

Kudanana chiro chakanaka yambo kuti munhu aratidze kuti unode umweni wake kazhinji kakona vano batana uye ku tsvodana kana muntu aine mudiwa wake uno oneka neku shekerera kuratidze kuti uri kunakirwa ne rudo rwe umwe wake.

Kana madhokodheya einge asangana zviyani vanombomirawo veichitorwawo neanenge auya ayani eiatorawo kuti vazoisawo pamasai sai.

Kana mwana aende kuchibhedhlera koorapwa, mubereki wakona unokurudzirwe kuzvivharawo mhiro dzake kuti asabatirawo zvirwere zvomuchibhedhlera uye mwana anozwi aputirwewo mune zvinodziya achengetedzekewo zvakanaka.

Iriyo michina inoshandiswa pakutarisa kuti muntu, unorwara here nechirwere. Zvirwere zvakadayi ne HIV endi AIDS. Michina yakadayi inoyite yekuyisirwe mukanwa, munhu wotore mate akwe, ochiningira kuti uripachirongwa here kana kuti hari.

Kunewo mitombo yechiyungu inoshandiswa nemadzimai akazvitakura kuti aedzeredze mishonga mumiri yavo aedzeredze utano hwakanaka mumiri yavo panguva yavanenge vakazvitakura.

Ariyoo mabasa emaoko anoitwao ngemadzimai kuti vasazongogara kukanyi vasina chavanoita chinooneka. Mabasa aya akadai ngemabasa ekunasira ntumbi kana ekusona.

Ririyo zuva rakakosha, rekukarakadza antu anorarama neurwere kana utachiona hweHIV endi AIDS, Nekuti vantu aya vakangofananawo nesu. Tinofanira kuvakarakadza nekuvada nemoyo yeshe.

Dziriyowo ndombi mazuva anaya dzirikudanana sendombi nendombi, kareko zvaisaitwa uye zvaiva zvinhu zvaishamisa . Nyamashi unowu kwatova nemapato anokurudzira kuti antu anofana ari ndombi nendombi kana madhodha nemadhodha ,zviri zvoitwa mazuva anaya.

Zviriyowo zvirongwa zve mazuva anaya zvino miririrawo vantu vano danana asi veshe vari vakadzi izvi zvino itirwa kuti vasadzwa kunge antu ari kurasirwa mu nharaunda dza vanogara.

Vamiriri vezveutano vanohambawo munharaunda veipa vasikana vechidiki zvokushandisa kana vaende kunguva kwavo. Vasikana ava vanodzidziswawo utsanana panguva yavanenge vari kunguva, kuitira kuti vasazovhunduka kana kuita zvisizvo.

Muntu weshe anozwi ndombi unofanire kudzidziswa kukone kuzvichengetedza nekugeza zvakanaka. Dzimweni ndombi dziri kupuwa zvekushandisa, muzvikora kana kuzvibhedhlera kana vainge vaenda kunguva.

Iriyowo michini inoshandiswa ngemadhogodheya kuningira kuti muntu une pamwiri here kana kuti aazi kubatire pamuwiri, izvi zvinoitirwe kuti vange veinase kuziya kuti muntu zveshuwa wabatira here.

Vanthu vanodanana vanokurudzirwao kuende kuzvipatara veindodzidziswa zvakanaka zvekutedzera kunyanyanya panguva yekuti vanonga vode kubara mwana xvakakosha yaambo kuti vanthu vakadai vauye veidzidziswa kuzvipatara zvakanaka.

Iriko mibhedhu inoradzikwa antu kana achinge arwara zviyani mibhedhu iyi inoita kuti muntu usawedzera kurwadziwa uye mwiri yake idzorenzaniswe nekuti amweni mabhonzo evantu anokona kunge aparadzana.

Amweni antu akadai nendombi vanodakarira yambo kuti vanoisa zvemunzeve veizwa havo mimhanzi kana veirumba zviyani veitwasanura mwiri yavo zvakakosha maningi nekuti zvinovaraidza nguva.

Kutwasanudza miri kunyanya nyanya misana ngezvimwe zvinoitwa ngentombi kuti dzigare dzakagwinya. Mishana yeandu kadzi inoshanda zvakawanda. Kwamwe kakhona inoshande kubereka ana zvakanaka.

Madhokodheya anonasirawo, mitombo yechiyungu, veishandisa michero yakasiyana-siyana. Zvinorangaridza kuti michero yedu yakatikoshera, nekuti inewo zvainodetsera mumwiri yedu.

Ariyoo madhodha anomukira zuwa ngezuwa kuenda kootwasanudza miiri yavo veirumba. Izvi vanozviitira kuti vagare mitezo yavo isikarwadzi.

Variyo vantu vanorwadzikana ngemabonzo vantu vakadai vanosanganisira varume, vakadzi kana vana vadodori chaivo vantu vadai vanokurudzirwa kuenda kuchipatara koningirwa ngemadhokodheya echiyungu ngekuti pane mishonga yavanoda kuzonyorerwa.

Muzvibhedhlera zveshe madhokodheya anokurudzirwa kuti ange Ainewo michina yekushandisa Kuti vagobatana nemadhokodheya Ari nechekuretu nawo michina iyi yakadai nerunhare.

Dhokodheya unotorawo nguwa yake einyasa kuningira zvanenge aongorora pamuntu wanenge eida kurapa kuti vakone kuzomunyorera mushonga inoenderana nechirwere chanenge Aona.

Iriyowo michero inoshandiswa nemadhokodheya kuti vanasire mitombo yechiyungu inoshandiswa neantu anorumba. Mitombo iyi inochengetedza utano wevantu uye inopa simba pakurumbapo.

Madhokodheya anoshandisao zvakasiyana siyana pakurapa anthu munthu umwe naumwe unokurudzirwa kunge aine paanochengetera zviro zvake zvekushandisa kana awirwa nedambudziko madhokodheya anotengesao zviro zvakadai muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Madhodha nendombi, vanoda yaampho kuise zviro zvekuridze mimhanzi, munzeye dzavo. Izvi vanozviita kana veirumba, kuite kuti aaraidze nguwa. Zvakanaka yaampho.

Zvakakosha kuti vantu vaonewo nguwa yekurumba kunyangwe uri munharaunda mwako mwo. Unokona kumuka worumbawo neamweni weitwasananudzawo miiri yako. Zvakakosha kuti muntu agare ari muntu ane utano.

Dhogodheya umwe naumwe unomaanogarira ari. Kuitira kuti pauya murwere zviyani vakone kukurukura vari vairi veizwanana, pasina umweni unozotape mashoko eindoudza antu kunze.

Madhokodheya anoshandisawo zvakadai nezvekupfeke munyara kana veibata antu anenge eirwara uye zvekuisawo munzee veizoise pachipfuwa chemuntu kuti vaongorore zvaanorwara ndizvo.

Mazuwa anaya antu akungoshandisa runhare pazveshe zvaanenge eide kuningira kana kudetsereka nazvo kana paine pekuti muntu wavhiringika unotora runhare rwake ochiningira pamasaisai.

Madhokodheya anoshandisa zvakasiyana siyana kana eitirapa amweni akona anoshandisawo michina yekuningira ropa reantu michina yekuningira zvirwere zvakadai neBP .

Kukurukurawo nezveutano pamwechete chiro chakanaka yambo, anturume neantukadzi vanogarisane pashi veiongorora semadhokodheya uye veibhuirane chazvakanakira uye kuti vange veitenderane chinhu chimwechete chinodetsera kuti utano hwevantu huchengetedzwe.

Zvirongwa zvakadai nezvekuningire madziso zvinotangirawo kuana adodori kusvika kuantu akuru. Ana adodori abhadhari hawo mari muzvipatara. Eshe ari pashi pemakore mashanu.

Vanoyite zvemitombo yechiantu, vanotorawo miti veyiakire pekuti inatse kugara pakanaka. Kunotori nezuva rekukarakadza miti iyoyi nekusima miti iyoyi nokuti yakakosha kwavari.

Mitombo yechivantu imweni yakona vanoita yekudzura nemidzi yakona voikwatisa midziyo vochipa muntu kuti amwe inyase kupinda mumwiri make yeihamba netsinga dzemwiri variyo vakatopona ndizvo.

Amweni mashizha emiti dzatinoona tinokone kumakwatise mumvura, toite yekumwa mvura yakona tirape mundani mwedu munenge meirwadza. Dzimweni dzenguva mashizha avavo tinomatswanya-tswanya tototsenga zvinorapa zvakare mundani.

Zvikafu zvakadai nemadhumbe , ndezvimweni zvinokurudzirwa kuti vantu vange veyirya, kuitira kuti vake mwiri yawo zvakanaka. Izvi zvinokurudzirwa kuvantu vanezve zvirwere zvakadai neshuga.

Mitombo yechiantu aidhuri. Ngekuti muntu unokona kuti eitohamba munjira otokayawo mutombo yo oenda kumba kwake otondonasirawo mutombo otozvirapa. Kana kupawo vana vaanogara navo votopona.

Iriyo miti inotidetsera yambo imweni yakona tinotoiona munjira dzatinohamba kana pamizi yedu, antu anokone kukaya miti iyi ochwanya chwanya nekuise mumvura kuti arape zino.

Mitombo yechiantu inosiyanawo neruwarawo uye vanonasire mitombo yechiantu iyi vanotoinyorawo kuti vazoziye pavanenge veipe vantu paya kuti uyu unorape dzungu uyu unorape musoro.

Iriyowo imweni mitombo ye chiyungu yaka nasirwa ne madhokodheya kuti antu apote eyi dzore pa muromo kunyanya nyanya vaya vane miromo ino kasike kuoma.

Mitombo yechiantu yakadai nemashizha , mashizha aya inotorwa nemadhokodheya yechiantu aya vonase kuichwanya chwanya voisukutira kuti vabudise muto vachizotora zvinenge zvaoma zvakona zviyani kuti vanasire mushonga wakadai newechikosoro

Vanonasirao mitombo yechianthu vanonase kuiisa muchidumbu vonyorao kuti vaziye kuti uyu unorape mundani uyu unorape musoro uyu unorape makumbo vochikonya kuti isatorwa ngembepo.

Iriyoo mitombo inorapa mundani yakagadzirwa kuzvibhendlera uye iri mitombo yechiyungu. Mitombo iyi inoita kuti vayaa vanodzimbikana nemundani vazwe zviri nani. Vamweni vakona vanototadza kuenda kuchimbuzi vanodawo mitombo yakadai.

Variyowo vamiririri vezvemitemo vanomirirawo kuti vaongorore chikafu chinoende kuantu uye mishonga inoendeswe kuantu, zvinoitirwe kuti vanase kuongorora zvisati zvanase kuiswe kuantu kuti zvinoenderana ere nekuti zvinge zveipuwe antu uye azvizokuwadzi antu ere.

Iriyowo mitombo yechi vantu inonasirwa nevantu vanozvikona vanoshandisawo midzi nemiti uye vano chwanya chwanya voto nasire mutu mushonga wekuti anotoshandisa akapona

Gavakava nderimwe rinoshandiswa kunasire mitombo yechiyungu inozoshandiswa pakugadzire mitombo yekugezesa, mitombo yekuise mubvudzi nemitombo yekumwa inorapise mundani.

Mitombo inoshandiswa yechiantu yakakosha yaampo ngekuti mutombo ihi tinayo peshe petinogara mutombo iyi tinoto pfuure mairi uye teitoinongira saka antu anode kudzidziswa kuti akone kuichengetedza nekuti yakawandisa.

Madhokodheya edu anovandudza ruzivo zvinodakadza yambo, madhokodheya akanasirawo mitombo yechiyungu yekudzora miiri kuti miiri yedu inge yakanaka yambo.

Iriyoo mitombo yechiyungu inonasirwa nemadhokodheya echimanje manje vanoshandisao gava kava kunasira mitombo iyi imweni yacho ndeyekumwa imweni yakona ndeyekuisa muvhudzi.

Mitombo yechiantu inonasirwawo yeiswawo muzvigaba zveinogara zvakachena uye zvinokonywawo kuitire kuti kana muntu auya eyirwara eida kupuwa mushonga unowanawo mushongawo uripakanaka.

Iriyowo mitombo yechiantu inonasirwa veishandisa michero yetinorima muzuva nezuva uye veisanganisawo nemiti mitombo iyi inorapa yaambo.

Kune vanonasire mutombo yechiantu vanode iyani ichinemuto, kuti vachwanye-chwanye veizotsengera kune vaya vanenge veida kurapwa zvironda. Kana kuti vanoise pachironda muto wakhona uchanyatse kushanda.

Vanonasire mitombo yechi antu inodetsera mindani kana mazino kana musoro zviyani vanoendawo pajekerere veyitengese mitombo iyi kuti antu veshe vakwani sewo kuwana mukana kuti vatenge mutombo yakadai.

Madhokodheya anoshandisa mutombo yechiantu vanonyatsochengetedza miti yavo yavanoda kuzoshandisa uye pavanoishandisa pakona vanonyatsoigeza vachikarakadza kuti miti iyi yakagara panthu pakashama.

Vanoona nezvemitombo yechianthu vanowanawo nguwa yavano bvunzurudzwa nevamweni vekubanze vasingazwisisi nezvemitombo yechianthu.

Kune madhokodheya anoshandise mitombo yechiantu. Madhokodheya aya anotora mashinja emiti otswanya tswanya veiisa pajira kuti vatore muto wakhona vozoisa pachironda kuti chipore.

Madhokodheya anoona nezveutano hwevantu eishandise mitombo yechiandu vanoendao munjira veitengesa mitombo iyi kuitira kuti vantu vasingakwanisi kuenda kwavari vakwaniseo kutengao veipona.

Miti yaka batikoshera yaambo nekuti mumiti umu munobudavo mishonga yakasiyana-siyana. Imweni yakona inotorape gosorwa imwe yakona inorape mundani. Saka antu anokurudzirwa kuchengetedze miti.

Miti yedu yemushango inodekuchengetedzwa zvakanaka nekuti miti iyi inotipa mweya vekufema. Miti iyi inotichengetsedza kubva kuzuva, uye miti yakadai inodavo kuningirwa zvakanaka vantu vasaitema, uye vantu ventaraunda vakone kuichengetedza nekuiyemura.

Iriyowo mitombo yechianthu inoshandiswa ngemadhokodheya echianthu vanoite ekukaya mashizha kana voite ekuchwanya chwanya mashuzha onawo mashizha aya vanopa munthu kuti amwe kana kuisa pachironda chaanorwara nacho munthu otopona.

Iriyowo mitombo yechiantu inoshandiswa neantu mazuwa anaya . Mitombo iyi imweni yakhona vanoshandisa, maruwa chaiwo chaiwo, kuti muntu ange einasirirwa, mitombo yekushandisa.

Zvakakosha kuti nharaunda yedu ichengetedze nzvimbo dzakadai nemadhamu. Kuongorora kuti antu arikusima ere zvakanaka pedyo-pedyo nemadhamu aya. Nekuti pakasasimirirwa miti kana zvekurya, mavhu anopinde mudhamu iroro.

Vanoitawo nezvemitombo yechiantu vanosanganisawo mitombo yakasiyana-siyana uye mitombo iyi vanoite yekukaya, vochwanya-chwanya, vope muntu kuti apore.